Noba bayi la lantaare, kaŋa dͻͻ la gyoŋgyoŋliŋgyo ka kaŋa are, ka ba zaa vͻgele zupile zu peԑle ka bondͻre kaŋa biŋ ba nimitͻͻre, ka zeŋe kͻge boŋkuree ka a mine waa zeere.

Nobɔ bata la lantaa, ba su la bonzeere a hɔɔle zupilpeɛle kyɛ ba nuuri pɔge.

Gyamaa la lantaa. Ba su la bonsͻgelͻ, ka kaŋa su kpare pelaa a seԑ kuree zeԑ ka kaŋa meŋ su bonzeere.

Bibiiri banaare la lantaa. Ba vuune ɔnnɔ la kõɔ. Kaŋa suri la kparedɔree, ka kaŋabmeŋ hɔɔle zupilu.

Bɛŋɛ ane mui, ane taalea, ane gyɛlee, bɔɔdeɛ, ane zeɛɛre.

Noba bayɔpõĩ la laŋ taa, bayi arɛɛ la, ka ba mine meŋ zeŋe, kyɛ ka kaŋa vuuni, kyɛ ka ba vɔgle zupil-dɔre!

Bibiiri bayopoi la lantaa, kaŋa de la o nuuri kori o dumo poɔ, kaŋa de o nuuri a dɔgle o gbɛbɛrɛ poɔ kyɛ ka kaŋa meŋ seɛ kuree dɔre kyɛ ka bɔtɔre meŋ biŋ ba nimitɔɔre. 13386

Gyamaa la laŋe taa, ba yԑre la woore ka a mine e sͻgelͻ, ka ba mine su kpare zeere ka ba mine meŋ su kpare sͻgelͻ.

Gyɛmaa, gyamaa la lantaa. Ba su la kparpeɛle kyɛ seɛ bonsɔgelɔ ka lɔɔre are kɔge ba. Kyɛ ka bonzeɛ be ba puoriŋ.

Pͻge zeŋe la dakogi zu a seԑ wagyԑ a su kparoo koo tõͻ tõͻ, ka a zie kaŋa waa pelaa ka o le diiku pelaa kyԑ taa sõͻ ka oorͻbare be o nimitͻͻreŋ.

Bie bie kaŋa la vuuni, ka neɛkaŋa gaa are dendanoɔre poɔ. A bie de la o nuuri nyɔge sola paane ta aka boma yaga biŋi o lombori poɔ ka o su kparesɔgelaa.

Lɔɔ zagra la are sokpoŋ noɔreŋ. Lɔɛ are la sokpoŋ zu. Ka noba yaga are sokpoŋ zu, ka kaŋa su kpare dɔre. Ka a lɔɔre kaŋa zie kaŋa e zeɛ.

Lɔɛ la lantaa, mine e la peɛle, ka mine e zeere. Ka noba are kɔge a. ka a dɔɔ kaŋa su bompeɛle.

Dɔɔ ane pɔbɔ bayi la a are. A pɔbɔ su la kparre k’a yitaa. Ka pɔɔ kaŋa toŋ nɔɔtesɔgelɔ, kyɛ ka folaware are.